Pastteriya Dokteriya Yohaannis Baassanna geetettiya aawati tana keehippe lo"oosona. Ayssi giikko ha ammanuwa aawati daro wodiya ba saatiya yarshshidi xoossaa keettawu oottida asa gididosona.

Beni wode paran woykko baquluwan manddariyo manddarayi tana keehippe ufaysses. Ayssi giikkoo ha manddarayi daro waciya koshshenna. Hegaappe denddaagan yaa haa yaanawu baanawukka keehippe lo"oosona.

Issi issito wodee ehiido silkketi tana keehippe yilloyoosona, ayssi giikko ha silkketun taani keehippe yiillottiddo gallassay eqqidi xeeggiyo wodee diyo gishshawu hagee taana aybakka ufayssenna.

toophiyaa qaalan ammaniyaa woosa keettatubay tana keehin ufaysses. ayssi giikko hageeti de'o Xoossa qaala baasuwan eqqido gishshaw tanakka eta baasoy lo''ees. Taanikka he baasuwappe qaxxanaw dan...

Bari doonan chappastikiya tiyetta uttida na'iyo be'ada keehippe yiillotaas. Qassikka O gakkada dechcha dechcha magin dechchanawu hana simmada aggas. Hagaa malaa oottiya asaa demmikko baqqara olanawu de'ays.

Qanttan keexxeettidi de'iyo soho gettettiya sa'ay tana lo"ees. Ayssi giikko daro aahuwaan keexxeetidaagee daro wolqqaa koyyidi daro miishshan keexxettido giishshawu tana lo"enna.

gede bembbati uttida aaho dawutaratun xaafanawu tana upayssees. ayssi giikko ha xaafo dawutarati xaafin xaafinkka wurenna giishshawu hageetun xaafaydda pe'ada aqaagiyaakokka tana xalallisenna. hagaa mala daro asay worqqu doykka doosona.

Asayi issitoo issitoo unccaara lokkomaa gattidi kattiyo bilanddo qumayi tana maanawu keehippe amoyes. Ayssi giikko ha qumaa miikko ta wozanayi ufayttes. Hegaa gishshawu maanawukka...

Aakimetuyyo woykko luxanchchatuyyo woykko luxissiyageetuyyo imettiya gawaaniya bollan de"iya malaatati tana ufayssoosona. Ayssi giikko hagee issi asaayyo dummatiya sunttaa immiyo gishshawu tana hagaa malabayi lo"es.

dumma dumma keettaa keexiyo woykko oydeta medhiyo oosoy tana keehippe malaalees, ha oosuwa oottiya oosanchchatikka bantawu lo'idi de'iyogeekka tana garamees.

Issi so asay woykko dere asay bana ayssnawu dumma dumma oossuwa oottidi aqqiya asay atana lo"ees. Ha dere asaykka dumma dumma ba kushshiyaa miishshatun woykko dumma dumma ba era go"ettidi oottiyo oosuwaan bana ayssanawunne ba keetta ayssanawu danddayees.

Toophphiyaa banddiraayyo heezzu meray dees, koyroy maata mala, naa'anttoy adil"e ciishsha mala, heezanttoy zo'o suutta malattiyage dees, hagettuyookka dumma dumma birshshettay de'yo gishshawu ta ha banddiran keehippe ufayttays.

Urqqappe merettidda bashshee tana iittees ha so miishshay me'uwa danddayenna akeekkena kushshiyappe wudhdhi agikko me'i agiyo gishshawu harabaappe tana daro iittees.

Ha'i wodiyaa Kawotetta oosso woykko polotikkay tana aybbakka ufayssena. ayssi giiko diyaaba baynnaba shiishshidi wordduwa qaxxiyoogan daro asati eretido gishshaw eti tuma hanikkokka tawu worddo malatees. Hegaappe denddagan ha'i wodiyaa polotikkay tana ufayssena.

Toophiyaa macca wottanchchati banttaa tohuwaan woxxidi daro woyttuwaara simmidi bantta biittaa xeessissido gishshawu wottaa ispporttee tana keehippe lo"ees.

Toophphiya iraadoone odoyi qeeraa gallassan kanttiyagee tana lo"es. Ha gallassan kanttiyagaa gallassaappe laappun saatiya naagada siyiyo gishshawu ta wozabayi ubbatookka an ufayttes.

Laa gudeba! Issi issi asayi namisayi woykko koshayi oyqqikko ba biittaa aggidi ba heeraa aggidi harasaa baqatees. Hagaa malabayi tawu mitettenna ayssi giikko ta sheneera hayqqan ta biittan oottada laamettana

Issi issi asaayo tiran woykko dumma dummasan mokkiya huupheti tana lo'okkona. Ayissi giiko ha huupheti asaa bollay cawan ka'an amala woyikko elle elle asi cawattana mala oottiyo gishshawu tana lo'okkona.

Daamoota deree tana keehi ufaysses. Ayssi giikko ha zannaqa sohuwa baanawu darosaappe asayi manddaridi yiidi be"iyo gishshawu tanakja he zannaqaa sohuwa kiyanawu woykko be"anawu keehippe ufaysses.

Baalatuuni darotoo banggaa shaayidi asay agiyo ushshay woykko kinniittoy tana lo'ees. Ayssi giikko hagee baalaa baala giissiyo gishshaassa.

So giddon iqaa wottiyo woykko maxaafata wottiyo so giddo miishshayi tana lo"ees. Ayssi giikko ha miishshayi dumma dumma asayi go"ettiyobati sa"an wodhdhidi coo moorettennaadan xoqqan kaqqanawu maadiya miishsha

Dumma dumma eraa go'ettidi oottiyo oososti woykko makkiinna medhiyo oosoy tana ufayssees. Ayssi giikko hagee wodee ehiido zamaana eraa go'ettiyo miishsha gididdi erettiyoogan ufayssees.

Ambbaa giddon kiyiiddi de'iya ogeti tana lo'oosona. Ayssi giikko ha ogeti ambbaa dichchaayyo baasonne mino gididi xeelay de'iyo gishshaayyo ha oosota oottanaayyo woykko oottiya asaayyo miyyiyan eqqanaayyo tana ufayssees.

Daro wodiyan adussasaa biidi zal"iyo zal"ee tana ufayssenna. Ayssi giikko ha zal"iyani darotoo gammaa miyabay dariyo gishshawu ta wozanaykka hagaa oottanawu ufayttenna.

Sinttan eqqiddi kaalettiya aawatti tana ufayssosonna ayssi giikko ha aawatti bantta naata zoriyanne dumma dumma timrttiya tamarssidi dichchiyo gishshawu ha aawattu geeduwaa kalanawukka tana lo''es qasikka etta oduwaa siyoggekka tana lo"es.

Booraa miishshaa woykko kaduwa lukkiyo oosoy tana ufayssenna. Ayssi giikko ha oosuwa oottiya asay awudekka bonchchettennan woykko ba oosuwankka puulaa demmennan de'iyo gishshawu ha oosuwa oottiya asaykka tana iitees, oosoykka be'anaappe giissees.

So giddon oydetu bollan dumma dumma dantteelleta wottidi puulayiyogee tana ayba lo'ii! Ayssi giikko ha puulay keettaa keehippe loyttiyogaanne sooo gelida asay hashshukka giidi uttidi ufaytti ekkanawu keettaa puulaa gujjo gishshawu tanakka ha puulay lo'ees.

Yenjjeeluwa tokkiyo oosoy tana keehippe lo'ees. Ayssi giikko ha oosoy goshshaa oosotu giddoppe keehippe ufayssiyanne maaddiya ooso. Goshshanchchay ha oosuwan keehippe murutanchcha/go'etti asa kiyiyogee tanakka ufayssees.

So giidon Zin"iidi maaddettiyoo algaa oosoy tana upayssees. Ayssi giikko ha algaa oosoy daro puulaaninne daro miishshaa ekkidi oosettiyoo giishshawu ha oosettida algaankka zin"a zin"a giyoo giishshawu tana alggaa oosoy upayssees.

issi issi dure zala'anchatti kamiyan za'aliyonne bayziyoo osuwaa ottiyoge tana ufayssees, ayssi gikko he osuwan daro tirppe woyko wore beettiyo gishawu tanaka ha ossuwa ottaa ottaa gees.

Darotto oddi besanni adhiyaa erisotti tana ufassokonna ayssi giikko ha erisottaa, daro asati siyiddi banttaa qofaaa qofaa wottiyogan ha erisotti tayo ufayssokonna.

Wolaytta moottaa ayssiyaa waanna gadaaway wolaytta dere asayoo baaso hagazzaa immiyogaa tana keehi upayssees. Ha baaso hagazzay immettenaako asay ba koyaa haanidi guuxxiyaagee dariyaagayoo haarettidi de'ees.

Huuphiya qanxxissiyoosan woykko huuphe keettan de'iyaa oyddeti tanna lo''oosona. ayssi giiko ha oyddeti asay bana be'anawu yaanne haanne yuuyyanaw waayetenan oydde bawu yuushshiyo gishshawu tana lo''ees ha oyddee.

keene muuzzeti woykko arbbaamincce muuzzeti maanawu iita mal'oosona, Ayssi giikko ha muuzzeti mi siminkka asaa uluwan kummidi kalisoosona. Hegaappe dendaagan tawukka keehippe lo'oosona.

Daro asati dumma dumma allequwaasi giidi daro wolqqa woykko daro miishshaa keessidi oottiyoo bay tana lo"enna. Ayssi giikko asay xoossi meedhido puulan puullattidi de'iyaagikko tawu keehippe wozanay upayttees.

Amano keettaa sintta eqqidi kaalettiya gadaawati tana ufaysoosona. Ayssi giikko ha gadaawatti naati kawuwaayonne xoossayoo likke diccana mala seeranne zoriya immiyo gishshaasa.

Ziqqi giidi camma qucciya asatubay tana michcheesi. Ayssi giikko ha asat bantta de'uwaa laamana giidi daro ootyosona shin asayoo de'iyaa xeelay eta bollan guutta. Hagee tana asaayo diya xeelay ufaysenna.

Xaawulla massiyaa maashinne tanna lo'enna ayssi giikko ha maashinne galassappe issi galla xaawulla giishin akekenaani oottidi de'iyaa oosanchchaa kushiyaakka issi galla ekidi xayssiagiyo gishawu tana i ufayssena.

Ha'i wodiyaan yiida 'oldi' istaariyaa gettetiya caammati tana upayssoosona. Ayssi giikko ha caammati guuxxena miishshaa ekkikoka woottidi daro saatiyaa takisiyoo giishawunne danddayidi daruwaa takkiyoo giishshawu ufayssees.

Issi issitoo daro ogiya hemetta simmada yiyode tana yiilloyees. Ayssi giikko ha daro ogiya hemettada baada simmiyo wode dumma dumma tohuwan de'iya caammati issitoo issitoo yiilloyiyo gishshawu adussa ogeekka hagaappe denddaagan lo"enna.

Laa alula suuqee tana ayba lo"ii! aysi giikko ha suuqetti daro kooyidobati beettoosona. Hegaappe denddaagan he suuqiyaa gelada eqqa eqqa tana giyoo giishshawu tana he suuqiyaa biyoogee ubbatokka lo"ees.

Mitta dichchiyoo oosoy tana keehippe lo''eessi ayssi giikko hagee dumma dumma lo''o carkkota heeraa asayyonne dumma dummadoozatuyyo saabbiyo gishshaw tana ha oosoy keehippe uaysses, hashshukka giissees.

Islaamatu amanuwa amaniya asatubay tana keehiippe qofissees ayssi giikko ha amanuwa amaniya asati xoossaana yeesus kirstoosa amanibeenna gishawu etti piedettanawu deiyoogee tana qoppiyode ta shayan meeggees.

Qachchay oyqqikko asay go'ettiyo baahille xalee tana aybbakka ufayssana. Ayssi giikko ha baahille xalee eranchchatu eran oosettibeenabaa gishshawu asay bawu qonccidadan coo go'ettiyo gishshawu tana ufaysseena.

Beni wolaytta asay olawu kiyyiidi go"ettiyoo gonddalee tana keehippe lo"ees. Ayssi giikko ha gonddalee ba morkketuppe izaaway bana naaganawu go"ettiyoo miishsha. Ha miishshay ha'i diinkka abo go"ettorkoo!

ogiyaan hemettishin eqqi aggiya gal"a kaamiyaa tana itii! ayssi giikko ha kaamee daro saatiyaa heemetisiiddi worees. hegaappe denddaagan ha kaamiyaan uttanawukka dosikke.

Ogiya doonaan eqqidi kaameetta biyageetanne yiyageeta naagiyageti woykko xeeliyageti tana lo'okkona. Ayissi giiko ha asatubba qoppiyode tana keehippe canqqises, hageeti awa iraa geenan eqqi agiyo gishshawu uppayttike ha oosuwan.

Woodetta attanaayo issi irxxa woykko wooppu giida keetattun tukkiyaa uyiyoode tana lo"ees. Ayssi giiko ha sohuwaan uttida daro qofaa daro asaara dumma dummabaa shaakkiyoo giishshawu ha sohuwaan beettanaagee tana ufayssees.

inglizze toho kuwassiyaa kaassay tana keehippe iittees. ayssi giikko ha toho kuwassiyaa kaassan manchchisteri yunayttide ha layttan duge wodhdhanaw kaa'idi diyoogenne anacciya meedani wolqqaa woridi diyoogee tana yiilloyees.

Laa deree ayba gudebee ayee soo gettettiyaa qumma keettan laa baahilaawe qumay kaa"idaagee ubba miyoode sima kushshiyaara ma ma gees. Ha qumaa maanawu tawu miishshay xayiis ha'i shiin tana he qumaa maanawu ubbatokka lo"ees.

mitaa tokkiyo oosoy nu heeran keehippe eretidaba ha oosoykka baaso ooso gidiyogan asaa huuphee ufaytees qasikka tanaka ha oosoy ufayses, hegaa gidiyo gishawu asaara madetanawu kayayis

Wodee ehiido zaammanabati tana keehippe upaysoosona. Ayssi giikk hagappe kase nu aawati oottibenabaa woykko nu aawati daapuridi demmidoobaa nuuni daapurennan demiiyoo giishshawu tana hagaa mala orattabaati keehippe lo"oosona.

issi asi ba keettaa suure lo''o hanotan keexxidi he keexxido keetta gujji gujjidi qalamiyaa ti"iyoogan puulayiyyoogee tana aybba lo''ees gidetti! hagaa mala puulayyanaw tankka koyyays.

Issitoo issitoo woosa keettan woyikko ammano keettan qommoppe woyikko xoqqiyasaappe yiida oorabaa aattiyo saatiyan tana lo"es. Ayisdi giikko ha ooratrabaa giddon maaddiyabati de'iyo gishshasa.

Kare biittaa woykko amerkaappe yiidi haattaa medhiyo oosuwa oottiya asati tana ufaysoosona. ha asati coo maaduwa biittaa asaa woykko heeraa asa maadiyo gishawu tanakka hagaa mala oosuwa ootanawu ta wozanay ufaytees.